Omumaizi ga kinyatsi harimu enjubu nyingi, enjubu ezo niziragura ahamigongo enyindo zaazo na amatu nibitukura, omumaisho gaabyo harimu emiti mibitsi

Emotoka za takisi zipakingire omu takisi paaka omu kibuga aha rubaju rwa takisi paaka hariho ebizimbe biraingwa kandi ahaiguru yaayo hariyo omuhanda gurimu abantu abarikutambura.

Omu kibuga haijwiremu emigufu, harimu na n'emiti mikye mikye, kandi ekibuga ekyo kirimu n'ebikushusha ebizimbe omu maisho g'ekizimbe ekimwe kiraingwa kitire erangi harimu rawunda bawutu, kandi omu maisho g'ekyo ekizimbe hariyo na n'emiti.

Aha mwaaro gw'enyanja hariyo enju n'eryato eryombekyise embaho omunju ezo emwe bakagyombekyesa amatafaari ezatsigara bakazombekyesa embaho enyima y'enju hariyo akashoozi karimu emiisiri

Enyanja eri omu kashoozi ahaiguru y'akashoozi hariho omuhanda, omu rubaju rw'enyanja hariho emiti kandi enyima y'akashoozi hariyo obu bushoozi n'omwanya ogundi ogurikureebeka nka faamu

Omwana w'omwishiki na omwojo bari omukishushani ekyo, omwana w'omwojo akwatsire akaveera ahibega kandi omwishiki ayekoriire omugugu ahamutwe, omwana w'omwishiki ogwe nareebesa obusingye ahamaisho ge.

Enyuma ya work shop hariyo enju ya kanyina eine amabati gakutukura omu work shop egi hariyo abatsigazi batano omwe omuryabo abatsigazi ashutami aha piki Kandi narebesa enaku.

Omuzeeyi anjwire ekofiira, anjwire n'esaati yamutaare, arimu nabaziira emyenda aha kihaarani, ekihaarani ekyo nikiragura kandi kiri aha kameeza. Muzeeyi ogwe nareebekaho amashemererwa maingi

Abakazi bana bakwiragura bemeriire omu ka owaabo omu mbuga, omu ka owabo n'obufunda bubiri kandi enyuma y'owabo twine omuti gwa fene hariyo na n'emishozi ijwiremu emiti

Ekiyongoyongo ekirukwiragura kiine omunwa gurikutukura kyemeriire omukahanda kaitaka enyima yakahanda hariyo obunyatsi.

Omu muhanda hemerire motoka ya breakdown ehekire motoka ya turakita etiire rangyi erikutukura omu muhanda ogwo harimu mushaija avugire boda ahekire omukazi omu maisho geye hemerire omushaija ajwaire saati yamutare

omu maisho g'omushaija ajwire empare ya giini hamwe na tisaati erikwiragura n'enkofiira erikutukura hariho n'abaana mukaaga bariyo nibazaguza kandi enyima y'omushaija ogwo hariyo abandi baana barikuzaguza bajwire tisaati ya kineekye kandi enyima y'abaana hariyo raunda abawutu omu muhanda ogwa koraasi kandi enyima yaayo hariyo emiti miringwa

ekishushani ekyo nikyoreeka akatare nk'emyenda kandi omu katare ako harimu enkofiira z'abakazi hamwe n'ez'abashaija hamwe n'obudore bw'abaana, enyima y'akatare ako hariyo emiti mingi kandi omu katare hariho waaya ezi barikuhanikaho emyenda ei barikuba nibaguza

Aha rubaju rw'omuhanda hariho obundeeya bw'amakara, enyima yabwo hariyo faamu ezitiirire na sengyengye, omu faamu hariho emyenda eyanikire aha waaya kandi omu omu faamu egyo harimu obunyatsi obutomire

Enturegye mpango eyine omukira muriangwa eyemeriire omupaka, omupaka egi harimu ebinyansi byomire hamwe n'ebibisi, enyima yaayo hemerireyo ebindi ebikooko hariyo n'emiti.

Omushaija ajwire esaati ya mutaare n'empare y'omwenda akwatsire amahuuri omu kaveera, amahuuri ago nagiiha omu kaveera arikugata omu maizi kandi omushaana gurimu nigujwa omuri eki ekishuushani

Omuzeeyi orikwiragura asindikyire ebitookye aha gari omu tawuni omuzeeyi ogu ajwire enkofira ya buraka na nesaati ya buraka. Enyima ye hariho abatsigazi babiri na n'ekimotoka kihango. Omu maisho ga ekimotoka hariho emotoka emwe eyamutare na napiki ezirikukora obwa boda

Ekishaarara ekiine erangi ezikwiranguura n'ezikutukura kyezingire kiri ahaiguru y'eitaka omwanya ahu kiri harimu otunyaatsi tukye kandi omushana gurimu nigujwa

Omutawuni harimu ekizimbe ekiine pakingi eyemotoka ahaiguru omuri egyo pakingi hijwiremu emotoka nyingi kandi ahansi omumaisho gekizimbe naho hariho pakingi eijwiremu emotoka omumaisho gekizimbe ekyo hariyo emiti kandi enyima yekizimbe hariyo ebindi ebizimbe enyima yebyo ebizimbe naho hariyo emiti nakahanda akaitaka

Otunyonyi tubiri twemerire ahamutagi gw'ekiti, ekiti ekyo kinamatagi mingi kandi amatagi ago gona geine amababi mabitsi. Otunyonyotwe twine eminywa zikwiragura kandi twine amarangi garikwiragura nana agamutaare.

Omu kishuushani eki harimu orutindo orwombekire ahaiguru y'omugyera kandi amaizi omuri ogw'omugyera goona nigeera enyuma y'orutindo orwe hariyo akashaarara kakye kandi omuri eki ekishuushani omushaana gurimu nigujwa

Ahansi y'omushozi hariyo emiti, emitumba, omusheenyi n'amaju kandi amaju ago ni mingi kandi nigureebeka nka agari omu silaamu

Omuri eki kishuushani harimu ekaniisa etaire erangi yayeero omumaisho, kandi egyo kaniisa aine amandiriisa g'ebyooma, ekaniisa egyo eyetoraire emiiti, kandi omwanya ogu ekaniisa erimu omushaana gurimu nigunjwa

Akahanda k'eitaka nikaraba omu kibira, ekicweka kimwe ky'omukibira kihikiremu omushana kandi ekindi ekicweka omushana tigukahikireyo, omumaisho g'ekibira hariyo obushozi.

Ente y'enyankore erimu n'etambura omu muhanda, ente egyo aine amahembe maraigwa n'omukiira muraigwa aha rubanju rwayo hariho obunyasti kandi enyima yaayo hariho akashaka

Omu kishuushani eki harimu ebinyamishwa baingi biri omu kishaaka omuri eby'ebinyamishwa bimwe birimu nibiristya kandi ebindi ebibyemerire omumaisho nibireeba n'obwooba

Ekiyongoyongo ekirikwiragura kandi kiine omunwa gurikutukura kyemereire omu kahanda k'eitaka kandi enyima y'akahanda ako hariyo obunyaatsi